Okuyuga kwoohi oko unene iilonga yimwe hayi longwa unene komihoko dha yooloka ngaashi; aakwambi, aakwaluudhi nenge aambalantu. Ohatu yulu nee oohi momikalo dhayooloka ngaashi; okukwata noonete okuyula oohi ohatu mono , oohi ohadhi tu kwathele okulya ongele ano iipalutha.

Oondjamba nenge Kahenge ohadhi li omwiidhi dho ohadhi nu omeya. Ondjamba oyi na onyama hayi liwa wo. Ohadhi kala dha edhililwa unene mookamba.

Ngele totala nokukonaakona lela nawa methano otamu monika ano muna uundini, uundini omuna nee omeya ,momeya ngee oto tala mo omuna uuhi uushona mbu hatu ithana atuti eentangu, shono tashi ulike kutya eentangu nadho iikwamwenyo.

Mu ka otamu ulikwa uunamapya. Tamu monika iimeno ya tulwa metungo li li po nenge hatu ti ya siikilwa. Ohashi kwathele opo iimeno kaayi kanithe omeya.

Ndjika egumbo lyomiti, lya ningwa miiti, omagumbo ngano unene oha ga monika kuumbugantu, omagumbo gaawambo nenge aambalantu.

Ngele to tala nawa mefano muno omuna oomeme yeli yaali taya longo mepya. Na oku longa ohaku kwathele opo tu mone iiyemo nenge iikulya yetu tu vule okwi ipalutha.